Abashaija babiri barimu nibakwatanisa okureeba ngu bayamba omukazi arikureebeka kayafuna ebironda bitari bimwe na bimwe aha kuguru kweeye .

Emiti na ebinyaantsi birikwahukana bimezire omu mwanya ogurikuzoka nka ogwine orwezo rurikwahukana ahabwa enjeri yebi ebinyaantsi n'emiti birikushushanamu omumyanya etari emwe n'emwe ahabwokuba ahamwe nibizooka nk'ebiri kurungi ahamwe nibizooka nk'ebitakuzire kurungi kandi n'ahandi bizooka nk'ebitakarugire ahansi kurungi ekirikworeka ngu orwezo nirwahukana omu myanya erikwahukana.

Abakazi hamwe n'abashaija bakuru otwariiremu hamwe n'abaana bari aha kaikaro akariho amaato n'enju zikuzire kandi akaikaro aka kakira kuba aha bikaro ebiri haihi n'enyanja kandi ezirikurugwamu ebintu nk'eshamaki hamwe n'ebindi ebirikuriibwa

Abantu bashatu bari omu ruguuto boona nibagyenda kandi beegwire enku aha mitwe yaabo. N'oru ruguuto ahu ruri omu mbaju n'omu mbaju zaarwo hameziremu emiti n'ebinyaatsi ebitari kushushana.

Eby'okurya ebirikwahukana bitebeekanise kurungi kandi byateebwa naha byikaro ebirikubaasa okureteera omuntu yabaasa kugira ekihika ky'okubirya, n'omuntu omwe ayetekanize ari aho haihi kureeba ngu yaabaasa kuba nabiheereza abo abeetekanize kubirya.

Abashaija babiri bari aha rubaju rw'eryato kandi naha kaikaro omubaju n'omubaju gaako ketorirwe amaizi, kandi akaikaro ako kariho ebinyaatsi hamwe n'ekaikaro akandi akari aha rubaju aho haihi n'amaizi nako karimu ebinyaatsi.

Abashaija babiri bari omu ryato Kandi bakwatsire omungaro zaabo ebintu eby'abantu abarikutamburira aha maizi ninga abashohi bakiraga kukozesa kureeba ngu eryaato rya gyenda.

Abaana b'emyaka erikwahukana babiri bashutami kandi ondijo ayemereire akwatsire efuuka kandi aha rubaju rwabo baana abashutami hariho omushaija nawe ashutami akwatsire ekikoopo omu ngaro kandi haine eki arimu nanywa n'aha rubaju rw'omushaija hariho omukazi naawe ayemereire enyuma yaaba baana n'omukazi hariyo enju eyombekirwe n'obudongo kandi erikuzooka nka etari yebeeyi munonga.

Abantu be myaka erikwahukana bari omukikaro ekikiraga kuba kirimu abantu bingi. Bamwe ahari aba bashutami ahari za piki barimu nibazevugira kandi abandi omwe ahari bo ashutami aha gaari kandi ahekire ondiijo muntu. Aba bantu ahi bari hariho n'emotoka ezemereire ezitarikugyenda.